To a inda abun ya kasance yanayin inda ake girbe shinkafa ta hanyar using ƙarfi wato na mutum. Za a tara shinkafan kaman inda nake gani daga hoton, za a tara shinkafan, in an tara za a nema ko babban itace haka ina an tara babban itace, za a sa akan tamful sai a shirya shinkafa ɗin inda za a buga shi, kuma zai bugu da kyau. A yayin da ake bugawa, in ana bugawa tsaban yana zuba, sannan in tsaban ɗin ya zuba za a cire yayin ɗin daga kan tsaban ɗin, sai kuma a cire hoho ɗin kafin a tura ma wa'inda za su sheƙa. In an tura ma wa'inda za su sheƙa, za su kasance za su tabbatar cewa akwai iska. In iska na horowa shi ne inda za a samu a sheƙa shi inda ya kamata.

To kaman inda na kalla daga hoton ma, ana giribin wake, an gama girba shi an kawo shi gida, so kawo shi gidan da aka yin nan za a sa shi a inda zafin rana zai taɓa shi, sannan in zafin rana ya taɓa shi, raɓan wato raɓan ya fita daga jikin waken kenan, in ana so a buga za a tara shi akan tanfol ko inda ba ƙasa saboda in an buga shi ƙasa ba zai shiga cikin waken ba. In an yi haka za a nemi sanda, za a buga, in an buga yayi laushi an samu abin da ake buƙata, za'a sheka shi, kuma in za a sheka za a tabbata akwai iska domin in ba iska ba zai sheku ba. so in akwai iska za a sheka shi, an gama sheka shi, za a sa shi za a ɗura shi a cikin buhuna, a hoho ɗin ma da aka sheka yana da amfani domin ana iya kiwon awaki, abinci ne ga awaki.

Hoton nan yana nuna cewa wato goran maganin feshi inda yana nan a wargaje yanda za a samu a haɗa shi kafin a fara amfani da shi a gona. Saboda haka kafin a fara amfani da shi, za a tabbata cewan an haɗa shi inda ya kamata, igiyan ɗin da hannu wurin riƙewa inda ruwa yake fita za a haɗa shi, in an haɗa shi za a sa ruwa. Wasu sukan sa ruwa ya kai rabi, wasu in su sa ruwa ya kai rabi ana sa wato maganin feshi ɗin, in an gwada abin da ake buƙata, za a sa maganin feshin sai a sa ruwa, in an gama sa ruwa sai a jijiga shi. In an jijiga kafin dai a fara feshin za a tabbatar cewa akwai abin tare hanci, akwai abin da za a sa a hannu saboda kar hatsarin maganin ya same mutun. To saboda da haka in an gama komai za a tabbata maganin ya shiga inda ya kamata abin da ake buƙata dai dai gwajin maganin, dai dai inda aka sa zai kama za ka gwada. So in ka gama haka, za ka rataye a baya, in an rataye a baya za a fara akwai kuma maganin feshin akwai na taki, akwai na kashe ganye, so ya danganta wanda ka ke so ka yi afanin da shi. So in na ciyawa ne kashe ciyawa za ka haɗa shi, yanda zai kashe maka ciyawa. In ciyawa yana da girma za ka sa maganin ɗin ya ɗan yi yawa.. In ciyawa bai yi girma ba zaka sa shi dai dai.

So wannan alaman da aka nuna daga hoton nan alama ce ta tumatur. Wato tumatur in an shuka shi za a sa shi a inda ba yi da zafin rana sosai domin ba ya buƙatan zafin rana, so ana sa shi a inda ba zafin rana za a bi da shi inda ya kamata, a lokacin da ya zo nuna kaman daga hoton da muke kallo, an riga an girba shi, kuma an riga an tantance shi za a sa shi a inda ya kamata in a cikin su akwai wa’inda suka ruɓa, wato wanda suka samu damuwa ta wajan yawan zafin rana, ta wajan wata ƙila ɗaukawa zuwa hanya ya sami yanayi, so in hakan ya kasance in a cikin tumatur akawai wa'inda basu da kyau, za a sina wa’inda basu da kyau ɗin a tabbatar an raba su daga masu kyau. In an gama sinawa, za a tabbatar an bazar da shi inda ya kamata saboda ya samu iska, in ya samu iska zai ɗan ba shi tsawon kasancewa.

Daga wannan guntun bidiyo ɗin alama ce wanda ya nuna cewa wannan na yin feshi har zuwa ga lokacin da ya gama yin feshin. kamar yanda muka kalla dai yasa hula a kansa duk da dai ba irin hulan da ake buƙata ba, amma abu mai mahimmanci sosai a nan shi ne zai sa abin tare hanci domin in kanayin feshi, feshi zai iya kasance ana yin akwai iska, to in akwai iskan nan abun iska zai ta sheƙa maganin zuwa ga hanci, zuwa ga ido saboda haka yana da kyau duk wa'innan wuraren da suke da amfani da wajan ji, ta wajan kallo, da wajan shaƙa ka toshe shi in kana yin feshi, ko in za ka yi feshi, saboda zuwa ƙarshen ka samu abin da kake buƙata ban da illa. Hakan ne yake kasancewa.

So kamar yanda dai muke gani daga wannan hoto da zai bamu alama inda akai hikima, inda ake gwada wato wannan abu mai kamanin jirgin sama. So wannan an yi hikima ne, an yi hikima, hikiman zai iya kasance yana using battery, zai iya kasance yana using wani na’ura wanda zai kasance yana yin jimawan shi a sama, wanda kuma zai kasance yanayin inda zai sauka, sannan wanda zai tabbatar cewa in ya tashi zai kasance a miƙe ba yai ta jujuyawa ba. So dukka wannan abu kamar yanda muke gani anan hikima ne ta kasance, kuma ana gwada shi an samu tabaci cewa abin da ake nema an samu. Kamar yanda muka kalla ya tashi da tashi wansa ya ɗan yi tafiya zuwa wasu lokaci, zuwa wasu nesa. So daga nesan nan ya riga ya bi nesan ya kare shi yasa muka ga ya sauko ƙasa. So saukowan shi ƙasa zai ba mu tabbacin cewa abubuwan da muka sa ya kasance dai dai ko a’a. In battery ɗin ba mai jimawa ba mun ga dai za mu iya mu canza mu sa battery da ya cancanta, mu kasance cewa battery da muka sa zai iya sa shi ya juma in kuma tafiya shi a sama ba a miƙe ba ne za a iya tabbata cewa ya miƙe.

To daga hoton dai ya nuna matar nan ta girbe tumatir. Kamar inda na faɗa dazu shi ne mun ga matar take yi, an zuba tumatir ɗin a kan tanfol. Mai yasa aka zuba shi a kan tanfol? Saboda tomatir ɗin ya samu iska domin tumatir ba ya son zafi kamar yanda aka shuka shi ya tashi a waje mai sanyi ne, ya tashi a inda kuma ba yawan zafin rana. In mun san cewa baya son zafin rana haka lokacin girbewa za mu tabbata mun sa shi akan tanfol ko wani abu saboda mu keɓe masu kyau da mara kyau. A cikin masu kyau da muka keɓe, mun keɓe idan za a yi amfani da shi. Mara kyau ba wai za a zubar da su ba, still suna da amfaninsu, domin za a iya samu tsaba wato iri kenan, wanda za a sake shuka ita tumatir ɗin. In an yi haka za mu tabbata cewa mun sarafa shi inda zai shiga idon jama'a da masu siyarwa, ga wa'inda za su kai kawai don a yi abinci da shi a gida.

To kaman yanda dai aka nuna a wannan hoton ana ba ma manomai nasiha da kuma ana koyar da su yanda za su yi, su yi using maganin feshin gona. So a farko dai ba kowa ba ne zai iya using maganin feshi, ba kowa ba ne zai kuma sanin inda za a sa a gwada magungunan, ba kowa bane zai sani kalolin maganin feshin da ake amfani da su. Wasu maganin feshin amfanin su kashe ciyawa ne, wasu kuma amfanin su taki ne, wasu kuma suna haɗe sukan kashe ciyawa, sukan kashe ganye wasu kuma za ka same su kashe ganyen kawai suke yi. So yana da kyau a tabbata cewa masu noma mamomai suna da tabbaci suna da ganewa akan maganin feshi, saboda ta wurin haka ne zai nuna musu hanyan ganewa kuma suyi noman su cikin kwanciyan lafiya ba hatsarin ciyawa, ba hatsarin ƙwari. Na ce dai akwai magunguna daban daban na manta ban sa maganin ƙwari a ciki ba, akwai maganin ƙwari wanda shi aikin shi zai kashe ƙwari ne, kuma akwai amfanin gonan wa’inda in ba ai musu feshi ba ƙwari yakan iya hana su haihuwa, kuma manomi ba zai samu abin da yake buƙata ba.

Yana da kyau wainda basu taba noma ba kaman manomai masu tasowa waɗanda suke da kuzari wanda suke son su fara yin noma. To, a tsakaitance dai in zakai noma ya kamata kasan me ya kamata, ya kamata kasan inda ake yin noman, ya kamata kasan wurin da ya kamata kai noma misali da za ka ɗauka masara ka shuka shi inda ruwa yake kwantawa ba. Haka kuma ba za ka ɗika shinkafa ka shuka shi inda yake bushe ba ko wani amfanin gona yana da irin ƙasan da yake buƙata, in shinkafa ne kasan cewa za ka sa shinkafanka a inda yake da ruwa domin shinkafa yana son ruwa, in masara ne za ka sa shi a inda yake da taɓo ko a bunbu ko kuma a jigawa sabida haka in ka san irin ƙasan da za ka shuka se kuma ka san irin irin da za ka shuka domin akwai wasu irin da sukan yi a inda ruwa ruwa yana kwantawa kaman shinkafa, in ka sa guntun iri da akwai ruwa sosai ba ze yi ba so kana buƙatan ka sa dogon iri. Haka kuma masara in ruwa ba ya jimawa za ka shuka shi da wuri in kuma ba ka shuka da wuri za ka iri guntun irin da ze nuna maka da wuri haka za ka yi ka samu abun da kake buƙata a fannin noma.

Wannan bidiyo yana magana a kan noman dankali ko noma irin ta abin da za a yi huɗa, a shuka abu me wato aifuwa ta cikin ƙasa kenan. So dankali yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake yake aifuwa daga cikin ƙasa. A farko dai za a tabbata an samu irin ƙasa wanda dankali yake so wanda kuma in an shuka zai yi kyau a wajan. Dankali zai iya yin kyau a wurin taɗo inda ruwa baya kwantawa, inda akwai yashi yashi, amma da taɓo a haɗe so irin wancan ƙasan dankali yana buƙata kuma ana yin kunya, kunyan kuma zai tashi sama. in an yi za a dasa dankali ɗin za a tabbata ruwa ya sauka a kan irin dankali ɗin. Saboda in ruwa ya sauka a kan dankali ɗin koda sau biyu zuwa uku haka zai sa dankali ɗin ya kama a yayin da dankali ɗin ya kama, ya girma ciyawa zai iya shiga ciki, yana da kyau a nome ciyawan ko a cire shi da hannu, zuwa ga lokacin da ya girma za a tona shi, in an tona shi za a fitar da taɓo ko ƙasar da yake jikinsa, da lokacin da an tona duk ƙaramin dankalin da ya kasance a ciki zai zama kamar iri ne don ko jijiyan shi in har in dai ya sake samin ruwa zai iya sake tashiwa. Haka noman dankali ko girbewan shi yake kasancewa. Da fatan an sami inganci wahayi ta wannan hanyan.

To wannan hoton yana nuna mana lissafi, yana nuna mana yanayin dankali, muna da dankali daban daban da kalan inda suke so, da irin kalan yanayin haihuwan su. A farko dai muna da jan dankali, wanda in an buɗe cikin za a kalli cikin fari, amma bayan shi ja. Wancan dankali shi kuma yana bukatan wuri mai sanyi, bai da juriya kamar sauran dankali ɗin. Shi yana buƙata ruwa, kuma yana haihuwa da sauri, sannan ɗayan dankali ɗin kuma wato na biyu kenan, za mu ganshi yana nan bayan shi fari cikin yana nan kamar yellow haka wato ruwan ƙwai kenan. To wancan dankali kuma shi yana iya yi a tudu ko da ruwa bai isheshe ba shi kawai ya samu a dasa shi mai kyau, ya kuma kasance wurin yana da yashi yashi, sannan akwai ɗaya wato dankali na uku kenan mai kalan lemu. To wancan kalan lemu nan shi kuma yana da zaƙi, yana da danƙo, yakan nuna a inda akwai ruwa da kuma a inda babu cikaken ruwa.

Kaman yanda na kalla daga wannan bidiyo ɗin, ya nuna abubuwa ire ire masu fitinan abincin gona. Muna da irin wa'incan da dama, muna da ƙwari, muna da fara, muna da cinnaka, muna da tana, muna da abubuwa da yawa. Awaki su kan iya zama damuwan a lokaci noma. A inda za mu yi in akwai abubuwa kaman haka za mu tabbata mun kiyaye amfani gonan mu. In muna noma a inda tana suka yi yawa, domin ba ko wacce ƙasa bane yake jawo tana, akwai ƙatoto, akwai abubuwa da yawa da suke damin gona. Abin da zai faru kaman daga yanda n ake gani wannan ƙasan akwai tana, akwai maganin da ya kamata a sama wannan tanan saboda abincin mu yayi kyau. Kuma duk inda akwai tana wancan wurin wannan wurin yana kasance wa da taki sosai domin tana ba ya cika zama a inda akwai yashi. Tana yana yawan kasan cewa a wuri mai yashi ne.

Kalan abincin da yake yi da kyau a ɓangaren mu kamar ta garin lamiɗo kenan, gari ne wanda ke cikin taraba, wancan wurin ana yawan noman shinkafa, kuma ana noma masara, kuma ana nome dawa, amma shinkafa an fi yin shi domin wuraren wurin ruwane da dama sosai, akwai ruwa sosai ta area garin lamiɗo saboda haka dawa da shinkafa da masara suna da kyau ko in ce suna yin kyau. Amfanin da ba su yin kyau a wancan wurin duk amfanin da zai haihu ta ƙasa abubuwa kaman gujiya, abubuwa kaman rogo, abubuwa kaman dankali domin ruwa yana yawan kwancewa domin inda ruwa ya kwance dankali ba zai yi kayau a wajan ba, inda ruwa ya kwance gujiya ba zai yi kyau a wajan ba, inda ruwa ya kwance gyaɗa ba zai yi kyau a wajan ba. shi yasa an dage da noman shinkafa, domin shinkafa shi yana buƙatar wajan ruwa ne sosai. Garin lamiɗo ko in ce ta area na, noman da aka cika yi, sannan kuma yana yi da kyau noma shinkafa ne.

To da dama dai a wannan wuraran mu ɓangaran taraba ana iya nome amfanin gona da dama, za ka iya fuskanta abubuwa dai wanda za ka nome duk da dai ya kamata duk manomi in zai yi noma yasan inda ake noma, sannan kuma inda yake nomewa yasan wani kalan iri ne zai cancanta da wancan wurin noman. Kamar in za kai noman masara yana da kyau ka yi kaftun masara, in kayi kaftun masara a samu a yi masa feshi, in an yi shuki saboda feshin da aka yi bayan wasu lokacin kamar sati uku zuwa wata ɗaya za a iya zuwa a yi ma shi noma. Kamar a ɓangaran mu ta nan akwai wurare da taki da dama wanda ko da ba ka yi feshi ba in ka samu ka yi kaftu ka kafce wajen za ka iya zuwa bayan kwanaki kaɗan ka nome. In ka nome wancan ciyawan da ka noman nan zai kasance kamar taki ne ga amfanin gona saboda haka wuraran mu ta nan ɓangaran taraba masara yanayin girma mai kyau, kuma ga hanyoyi da ake yi a sa shi yayi girma yanda ya dace. Haka kuma shinkafa, shi ma in ya samu wurin da akwai ruwa yana yin kyau, haka kuma rogo in an masa kaftu ko ba a yi masa kaftu ba wurin ya kasance da laushi shi ma yana yin kyau.

So kaman a ta area mu wato zan yi magana ta fannin noman shinkafa kenan. In za kai noman shinkafa, ko in za ki yi noman shinkafa yana da kyau ki san kin samu fili na farko. Na biyu in kin samu filin ɗin filin ruwa na kwanta da yawa ko baya kwanta da yawa. In ruwa yana kwanta da yawa a cikin filin yana da kyau ki samu iri ko ka samu iri wainda zai dace da wancan filin ko gonan. Irin da zai dace da irin waɗancan wuraren kaman shinkafa akwai ana kiran shi CP, CP nan wato dogon iri ne shi zai iya yayi girma koda ruwa yana da zurfi, so ka ga ba za a shuka ɗan kano a wurin da yake da zurfi ba, domin wancan gajeran iri ne. So yana da kyau idan za kai noma ka san irin ƙasan, sannan kuma ɗan kano shi inda yake da kyau, yana da yawan kyau a inda ruwa baya yawan kwanciya, ko ruwa baya kwanciya ya jima. Inda ɗan kano yake so kenan.

To ta area nan dabobin da ake kiwon su a area mu a nan muna da kamar shanukai, muna da awaki, muna da akuya. To ta ɓangaran gona dabobin da ake kiwon su kenan. Akwai su dai da dama in ya shafi ɓangaran gida muna da kaza, muna da agwagawa, muna da zabbi, wato zabuwa kenan, muna da kurege, muna da zomo, duk da dai zomo kamo su ake yi daga daji amma ana kiwon su sosai a gida, da ababe kamar haka ake kiwon su a gida. Suna na dai da dama, ka ga kamar shanu akan iya keɓe masa wuri a kewaye shi da waya ko kuma itatuwa, ko kuma a yishi a kamanin gini saboda shanukai ɗin za su kasance a ciki su yi kiwo, ko ana ba su abinci, a basu ruwa da duk abin da ya kamata.

So a ɓangaren shanukai yanda ake kiwon shanu. Akan iya kiwon shanu a wurare da dama, akan iya kiwon su inda akwai ciyawa, ciyawan da suke son su ci, ciyawan da in sun ci yana ƙara musu abubuwa a jiki. Sanin wancan ciyawan ne zai sa mai kiwo ɗin ya jagoranci shanayen nan zuwa inda ya kamata. A wasu wurare ana fitan kiwo da safe a misalin ƙarfe shida na asuba don wasu suna iya bin hanya wato kan hanyar gwamnati kenan, wasu kuma suna bin lungu lungu wato cikin ciyawa don su je su samu inda za su ci abinci ko inda za su yi kiwo. so in sun je wajan, suna yin kiwo, suna cin irin ciyawan da suke buƙata, wato da rana mai kiwo in zai iya jagorance su su nema ruwan sha, ko kuma inda inba ruwa kwata kwata zuwa da yamma zai jagorance su su samu ruwan sha. Yanayin inda ake kiwo ta area mu nan kenan. Sannan zakai iya kayi kiwon abubuwa kaman haka awaki, awaki su za ka iya jagorance su, zaka iya kuma in sun saba daga cikin inda suke zama za su iya su je inda in ba za su yi ɓarna ba, za su je su yi kiwo, lokacin da ya tashi su dawo gida za su dawo gida.

To kaman yadda na faɗa ba da jimawa ba inda ake kiwon shanaye, ana iya yiwa shananye ruga, ana iya keɓe shanaye wato in shanayen gwamnati ne ana yin su, ana yi masu wajan zama, ana kewayesu, ana using itatuwa ko a yi gini mai kyau wato katanga kenan saboda a keɓe su. Sannan da safe shanukan za su fita kiwo, neman ciyawa, in kuma basu fita kiwo ba in kuma ɗaure su ake yi a gida, wato za a ba su abinci ko ciyawa, ko kuma dussa, ko kuma hoho. Kaman shanu yana son hohon wake, in an gama girbe wake wacan ɓawon shin nan shanu na buƙatan shi sosai. Shanu kan iya cin dussa, ana iya sa gishiri ko kanwa a cikin dussan ɗin sai a ba ma shanaye. Haka yana gina jikinsu da dama. Sannan insunci dussan kenan ana ba su ruwa don kar su ji kishi.

Dawaki wato akuyoyi. Yanda ake kiwon akuyoyi a ɓangaren mu ta nan shi ne kamar yanda ake kiwon shanaye, akan keɓe wuri in a cikin gari ne. In a ƙauye ne kuma akan sa su ko a bukka haka, za a kafa itatuwa a ƙasa, sai a sa musu igiya, in an sa musu igiya a wuya wato wancan itacen za a ɗaure su saboda karsu kwance, kar su fita su je su yi ma mutane ɓarna. Shi ma yanayin kiwon shi yana nan kaman na shanaye ne domin akuya yana cin ciyawa, akuya yana iya cin dussa, akuya yana cin yawanci abun da mutum yake ci, saboda haka in kana kiwon akuya za ka so kana ba shi abinci sau biyu, zuwa sau uku a rana. Da safe ka ba shi dussa ya ci da rana ka ba shi ciyawa ya ci, sannan sai da yamma ka sake ba shi dussa. Ya kasance kuma yana samun ishasshen ruwa inda yake kwantawa wancan kashin da yake yi wancan fitsarin da akuyoyi suke yi a samu a share, in an share shi, wurin yana da tsafta a awaki za su iya zauna inda ya kamata domin a waki baya son datti, kuma datti yana jawo kaska ma akuyoyi.

Kiwon alade yana kasancewa kamar haka. Da farko dai alade yana buƙatan sanyi. Alade yana buƙatan ruwa. Alade baya son zafi. Alade baya son wahala. Alade kuma yana son abinci. Alade sarkin ɓarna ne sosai, saboda haka da safe suna bukatan su ci kamar ƙanzo ko irin abinci da ya kwana ko abinci da ya yi tsami tsaami haka. Alade kan sha kunu, aladai kan sha, kan ci abinci da ya jima, alade zai ci maka dusa, alade yana cin abubuwa da dama. Sannan ya kasance alade an keɓe shi a gida, an yi masa ɗaki, an sa masa ruwa. Da so shine samu shi ne wajan kwanciyasa a samu a yi masa wani abu haka kamar fatofato haka wajan taɓo wanda in ya kwanta zai ta jujjuya jikin shi. So a ƙaramin kiwon alade yanda ake yin shi kenan. Sannan a baban kiwon alade kamar wa'inda suke da kuɗi da dama ko kuma wa'inda suke yin shi a birni ana keɓe su a gida, ana tsaftace wurin ana kasance an share wancan wurin inda ya kamata. ana rufe su, ana ba su isheshen abinci, lokacin allura in ya yi wato allurar ƙwari ana yi masu domin ƙwari na damun su sosai.

Kiwon kifi yana kasance kamar haka. Kifi dabba ne wanda yake zama a cikin ruwa dukan mu mun sani, saboda haka in za ka yi kiwon kifi, in za ki yi kiwon kifi, za ki keɓe rami, in an kaɓe rami za a sa abu mai ɗan sanyi ta sama kamar runfa kaman inuwa haka yanda in zafin rana yayi yawa ba zai takuri kifayan ba. Sannan za a sa ruwa, in an sa ruwa akan karɓa kifayen daga wurin da dama, wasu sukan iya zuwa inda ake kiwon kifin su siya ƙananan kifayen, wasu kuma kogi suke zuwa in an kama ana sa shi a ruwa dalilin abu kamar haka. yanzu in an yi hakan an sa ruwa za a sa kifaye ƙananan ne. Ana sa kifaye ƙanana za a ba su abincin da ya kamata sau biyu ko sau uku a rana. Sannan in ruwan ya zo yana yin datti, za a iya canza ruwan saboda kifin ya samu yayi zama lafiya.

Kiwon awaki. Wato kamar yanda na ke ganinan a screen na waya na. aka ce ya ake kiwon awaki ta area mu? Awakin kuma ya shafi akuya, rago, shanu, jaki ko kuma doki. So kamar inda dai muka sani na farko yana da kyau a keɓe wuri. Na biyu in an keɓe wuri ya kamata a tabbata abinci yana nan a kulli yaumin. Na uku yana da kyau a samu mai kiwo. Na huɗu yana da kyau a samu mai jinya domin dabobi suna iya su kwanta ciwo, ƙwari yana iya takura su, kaska na iya takura su, abubuwa da dama, macizai na iya takura su. Shi yasa yana da kyau a keɓes u da kyau domin abubuwa kamar haka kar su samu zarafin zuwa. Kamar shanaye in sun kiwo sun ci abinci su dawo da dare akan kunna masu wuta don jikin su yayi ɗumi. ɗimin jikin kuma yakan iya kori kaska in an yi haka da safe za a share wajan, za a kwashe kashin su don wancan wurin sai ya kasance da tsafta. Haka ake kiwon da kuma keɓe hayaƙi ta area mu a nan.

A kamar inda dai na faɗa ɗazu na ce ta wajan kiwon awaki in an keɓe su da kyau in an yi abubuwa da ya kamata. Wato bari in magana a kan shanu ko akuya. Shanu sukan iya kwanta ba su da lafiya haka kuma akuyoyi. So in lokacin da sun kwanta ba su da lafiya nan akan iya ba su magani, likitansu yakan iya ba su maganin da ya cancanci abin da yake damun su. Wasu lokacin in shanu ko akuya sun ci sabon ciyawa sukan iya zawo yakan iya dame su. Kuma in zawo yana damun awaki lafiya bai ishe su ba. Saboda haka za a samu mai yin allura, alluran ɗin wato likitan dabobi kenan. So wancan likitan zai ma shanu ko akuya ɗin allura sai ya duba ya yanayin jinya ɗin yake tafiya haka ake bi da dabobi a lokacin da ake so a masu jinya a lokacin da lafiya bai ishe su ba akan ba su maganin akan masu allura.

A wuraran mu taraba nan akwai ƙasashe da dama. Akwai ƙasa mai yashi, wato yashi zalla kenan. Muna da ƙasa wanda taɓo ne wato taɓo zalla kenan. Muna da wanda yake nan taɓo da yashi, sannan muna da wanda ƙasa ne ƙasan ba yashi ba ba kuma taɓo ba. So inda wurin da yake nan taɓo zalla, wancan wurin noman shinkafa ne ko riɗi, ko kuma rogo, yauwa da wasu masara kaman abiyola, kaman agric, suna iya girma a wa'incan guraren. So muna da dai ƙasa da dama a wa’inda duk abin da mutun yake so ya noma zai noma shi, kuma zai samu abincin da yake buƙata. Da yawa wurare suna da irin ƙasan suna da kuma irin yanayin lokacin da ya kamata a shuka abu a kan su. So muna da yashi, muna da taɓo duka irin ƙasan noma ne a ɓangaran mu a nan muna da su.

Yanayi wanda za ka yi noma ta area nan ka samu abun da kake so, wato kaman in za ka yi noma waken suya, waken suya dai ba amfani bane dai mai buƙatan ababai sosai daga wajan manoma, ko manomi. Wato waken suya in kana so kayi shi inda za ka samu amfani mai kyau ka san irin ƙasan da waken suya yake so, shi ma zai iya yi a wurin yashi, da taɓo a haɗe, zai yi a wajan zallan ƙasa, so za ka iya sa mishi a yi kaftun shanu, in an yi kaftun shanu, ƙasan dai kaftun shanu ba zai nome abubuwa duka ba, still za ka na ganin ciyawa ɗaya ɗaya a ciki saboda haka, in an yi kaftun shanun ne, za ka fesa maganin wato maganin irin maganin kashe ciyawa, in an kashe ka ga wa’incan ciyawan da suke ta yanayi sun bushe za su kasance taki ne in bayan haka, za a yi shuki, in an yi shuki in ya tashi zuwa lokacin da yake buƙatar noma, za a masa noma. Shi yana buƙatan noma sau biyu ne in feshin yayi mai kyau za kai noma sau ɗaya ne kawai. Amman kuma in feshin bai yi kyau ba za kai noma sau biyu sabida iska ya samu ya shiga wato wannan waken suya kenan. Kuma in iska yana shige shi zai yaɗu, zai buɗe hannu, zai girma, kuma zai haihu inda ya kamata.

Farko dai inda za a yi saboda a kiyaye inda ƙasa zai rushe, ƙasa zai yi rami rami. Na farko akan iya in ka san ko in kin san inda ruwa yake yawan wucewa, to akwai kalan ciyawan da ake shukawa. wancan ciyawan ɗin yana yaɗo yana guduwa ne a ƙasa. To duk inda akwai ciyawa da dama yana wuya a samu rami rami daga ƙasan ko kuma yawan inda ruwa yake yawan wucewa, sannan kuma har in muna son mu kiyaye wancan kuma za mu iya mu yi ma ruwan hanya. Za a tone wato inda ruwan zai bi kenan ya wuce, in ya tashi. Amma dai inda ya kamata a yi, akwai abubuwa da yawa. Akwai kalan amfani da yawa. Akwai gurare da yawa wanda za a iya shuka su wanda har su tofu mai kyau sun tsaya a wancan ƙasan. Zai yi wuya a samu rami rami daga ƙasan.

A farko dai mata ta area mu ta ɓangaren mu suna da muhimmanci da yawa domin suma suna yin noma. Wasu matan ma sun fi mazajen da yawa ƙwazon aikin gona. Kaman ta area Balli, Tunga, gashaka da sauran ɓangaren taraba, mata sukan cika yin noman gyada, mata suka cika yin noman dawa, mata su kan iya tafiya gonan shinkafa in mazaje suna bugu sai su suna sheƙawa. Mata sukan iya yin roran wake, mata suna yin roran gyaɗa, mata suna iya sheƙa wato hoho daga cikin wake, mata suna iya yin mai mai kaman dai yadda na faɗa wasun su suna da ƙwazo da yawa. Wasun su ba abin da ya shafe gonan wanda ba su sani ba, wanda basun iya ba. saboda haka mace a nan tana nan kaman miji ta ɓangaren gona.

A ɓangaran noma ta area mu a gaskiya samari suna yin ƙoƙari ta wurare da dama. A ɓangaran mu samari suna iya su yi noma da ƙarfinsu ba tare da sun samu tallafi daga wajen wani ko gwamnati ba. Ta wurin haka samari suna inganta yanayin noma wa jaha domin in ba a yi noma ba akan samu rashi na abinci. Duk lokacin da aka samu rashin na abinci kuma, yunwa na shigowa. Saboda haka samari suna ƙoƙari har miji da mace domin da yake su saurayi ne, da yake su suna da ƙarfi wanda ya kamata su yi noma a babban filaye, sannan kuma a ƙarshen lokacin za a samu babban girbi. A gaskiya samari suna da inganci sosai a fanin noma a wannan jaha, ina ga har ko ina ma.

Eh to a gaskiya a ɓangaren noma akwai abubuwa da dama wa'inda bai kamata a ce mace tana yi ba. Amma abubuwa da yawa ya canza an samu yanayi da dama, saboda haka a wannan wuraren a gaskiya mace tana yin huɗa, mace tana yin kaftu, in ka je wasu wuraren ma, wasu matan sun fi maza yin kaftu, wasun ma sun fi iya riƙe garman ma fiye da namiji. Saboda haka gaskiya ya kai wani yanayi, yanayi ne wanda in mace bata tashi tayi ba, ba wanda zai mata. mai yiwuwa ta yi aure, ta auri wanda bai da zarafi isheshe, to ta wurin haka dole za ta tashi ta taimaka, ko kuma wata ƙila ta aure namiji wanda wanda bai da ƙarfi ko ƙarfinsa bai isa ya tashi yayi noma ba. kaman yanda dai muka sani mace matainakiya ce, takan taimaki mijin yin abubuwa da dama. A gaskiya suna taimako kuma wasu lokacin ya kasance yanayi ne.

To akwai hikima da dama wa'inda manomai a wannan ɓangare suke yi. A kwanaki baya dai zan ba da misali wato da noman wake, kwanakin baya lokacin da ni nake tasowa na san cewa in ana shukin wake, ana ba da, ana yin shi da nisa, akan yi ƙafa ɗaya da rabi zuwa ƙafa biyu. So amma akwai binciken da manomai suka ga har in za kai haka ka ba da fili sosai tsakanin wannan ɓangare zuwa wancan ɓangaran na gaba mai yasa ƙafa ukun ko biyun da ake bayarwa ɗin a rage shi saboda wancan gurin a cika wancan ɓangaran ɗin. So sai ya zo zamana ana shuka waken kurkusa yanzu ba kamar da ba, ko masara ma akan shuka shi kurkusa domin in ka yi lisafi, in ka ba da ƙafa sosai, in wurin ya yi nesa tsakanin masara na baya da na gaba zai yi kyau kamar yanda muka sani amma irin da kake so, tsaban da kake so ka samu ko yanayin abinci da kake so ka samu a gonan can ba zai yi auki ba. So hakan na kasancewa don a samu abinci yayi auk,i in abinci ya yi auki kuma tuntuni ita rayuwa yana tashiwa. In hakan ya kasance ba za a samu yunwa ba, za a samu taimako, gwamnati za su samu sauƙi jama'a za su samu sauƙi.

E to gaskiya yawan mutane da kuma kasancewan mutane da dama a fannin gona yana iya rage abubuwa da dama. Abu na ɗaya shi ne yakan iya hana wasu zarafi su samu wurin noma. Abubuwa na biyu yakan iya sa wancan wurin noman domin in fitina ya yima ƙasa yawa taki na wancan ƙasan yana raguwa, ƙasan yana iya ya zo ya gaji zuwa lokacin da in ka shuka abu in ba dai ka sa taki da dama ba, za ka ga amfanin gonan sun canza kala, sun zama ruwan ƙwai. Saboda haka yawan mutane a ɓangaran gona yana rage abubuwa da dama kaman inda muka sani. inda so shi ne samuwa, a san irin lokacin da ya kamata a san kuma irin hatsin da ya kamata.

A gaskiya yanayin abinci haka yana iya zama damuwa duk da dai akan yi noma a nan da dama, za ka samu a ɓangaren ƙauyuka ana yin noman. In an yi noman, an samu an girbe wa’incan kayayyakin gona, sun zo gida. Ana farko manomi yana buƙatan wasu kalan abinci. A na biyu in manomi yana da iyali, iyali suna buƙatar kaya. Buƙatu dai yana taruwa yai yawa kuma kai a manomi ba ka da hanya, saboda haka ya zama dole in wa’incan amfanin gonan sun zo gida, za ka nema ka siyar don ka biya ma kanka buƙata. Sannan abund a muke samu, muke fuskantar damuwa shi ne in an saida da abincin nan a lokacin da ya fita, za ka samu shi wanda yai noman ma ya zo yana rashin abincin daga baya. Wasu kuma kaman gwamnati, wasu daga cikin gwamnati sukan iya zo da mota babba, su zo su siya abinci daga yankin nan su kai yamma don su sayar da shi don riba. To abun yana da kyau to gefen kasuwanci, amman gaskiya yana takuri manoma, sannan wa’inda ƙarfin su bai kai ba. Inda abu kaman haka zai ragu gaskiya za a samu cigaba da dama.

Eh a gaskiya shi ne a area mu a taraba akwai gurare da dama, akwai wuraren noma, akwai filayen noma, akwai inda ma ina ganin kaman tun wancan wurin yake ba a taɓa nome wani abu a wajan ba, kuma gaskiya abu kaman haka yana hana cigaba. Saboda haka inda za a samu dama a ba wa gwamnati wurare kaman haka su buɗe gonaki sabili da in guri yana zaune a ciyawa ba a yin komai akwai abubuwa dayawa daya kamata a nome a wancan wurin. Akan iya noman audiga ai in wuri yana kwance haka gwamnati tana iya nema a bata wancan filin saboda tayi noman, noman kuma ya kasance da girma saboda in anyi haka wurin ba zai kasance da ciyawa ba, za a samu cigaba, za a samu abinci zai fita a wancan ƙasan, to gaskiya a ɓangaren ma nan akwai filaye, akwai filaye wanda in gwamnati tana da dama, in gwamnati har tana da hali tana son ta kasance ta ɓangaren noma akwai filaye ta nan da dama.

Eh to a gaskiya shigo shigo da wasu abubuwa Kaman su maganin feshi, irin takin da aka sa musu magunguna a jiki, da kuma iri, wato irin na gwamnati, ko kuma tallafai tallafai da dama zai iya ƙara inganci ga noma ta wannan arean ɗin. Sannan kuma in dai za a samu zaman lafiya a gaskiya akwai wuraren da ma ba sai an sa wancan abubuwan da na ƙirƙiro ba, domin akwai wuraren noman ɗin. abun da da dai manomi yake buƙata, yana buƙatan tallafi, yana buƙatan zaman lafiya, yana buƙatan kulawa, yana buƙatan lissafi da dama daga wajan gwamnati. Har in gwamnati za ta taimaka ta ba ma manomi tallafi kaman maganin feshi, don yanzu ba kowa bane zai iya siyan maganin feshi da kuɗinsa ya yi noma. Abun har ya zo ya kasance noman ma masu kuɗi ne kawai za su iya su yi noma. Maganin feshi yanzu ya yi tsada. To in za a ba ma manomai tallafi kaman haka gaskiya zai taimake su da dama.

A gaskiya ka kasance koyi koyi an koya min abubuwa da dama a fannin noma. Akwai hidima da dama wanda ake yi a wannan jihar wanda za a zo za a ba da wahayi za a sanar da jama'a ga inda za a yi, ga inda ba za a yi ba, abin da ya shafi gefen noma. Za a ce maka in ka je ka samu filin gona, za a ba ka wasu kuɗaɗe, za kai noma duk abin da ka samu kaman wanda dai na taɓa fuskanta za a ce duk abun da ka samu, za a ce to a gonan can in kaji ana buƙatan ka samu buhu sittin, kai za ka nemi filin da kake so, kai za ka ba da dukkan abubuwan da kake buƙata daga iri har maganin feshi. Ya dai kasance a ƙarshe za ka b asu buhuhuna sittin. Duk abun da ka samu ko buhu dari ne ya zama naka. Amma dai gwamnati tana buƙata buhu sittin daga wajan ka. Akwai abubuwa dai da dama wanda har ka yi ma ka yi tireni daga baya a zo ba a yi abin da ake so ba, ba a zo anyi abin da an yi alƙawari za a yi ba.

A to akwai dai hidima na faninin noma wanda aka yi a ta jahan mu Taraba a nan. Nake ga kamar umurnin daga gwamna ne, cewa a ɗauki hotuna a san yanayin na mutane, a san halin da manomai suke ciki, a san yawan manomai a jahar, a san kuma wani irin noma ne manomai suke yi, a san ta wani ɓangare suke buƙatan taimako. So a nan farko dai za a zo da na’ura wato na’ura a kan iya yana kasance kamar salula wato yana nan kamar waya. In an zo za a ɗauke hotonka, za a tambaye ka sunan ka za a tambaye ka yawan iyalinka, za a tambaye ka sau nawa kake cin abinci a ranan, za a tambaye ka filin da kake nomewa ƙarami ne ko yana da girma, za a tambaye ka abubuwa da dama a ƙarshen za a ɗauki hoton hannunka da duk abin da ya shafe ka.

Gaskiya muna cikin wancan yanayin. A wannan yanayin ne ya kamata a wayar da ɗalibi ko ɗaliban makaranta. Saboda a wannan zamanin da muke ciki, noma yana da inganci da dama da rashin kuɗinka kana da ƙarfi da rashin zarafinka kana da wurin da za ka tsugunna ka yi noma. Da yawan mu mun gada daga iyayen mu, wasun mu sun gada daga kakanninsu. Abun da ya kamata gaskiya ya kamata duk wasu makarantu na gwamnati da wanda bana gwamnati ba a samu a koyar da ɗalibai yanda za su yi su yi noma, yanda za su yi su san muhimmancin noma a wannan zamanin, domin da yawa suna tashiwa suna zuwa makaranta suna ga kaman in ka je makaranta noma ba na ka bane. Noma na kowane. Noma name shi da mara ita ne duka. Saboda haka gaskiya a wannan zamanin, zamanin ya riga ya kai ko, zamanin da ya kamata a koyar masu a tunashe su, a ba su shawara yanda za su yi su samu su tashi su fara yin noma.

Gaskiya har in an samu wancan wahayin a fannin noma gaskiya zai taimaka da dama domin koda dai gwamnati ba ta biyan albashi, koda dai gwamnati tana iya ɗaukan lokacin kafin ta biya ma'aikatu albashi. In kana da amfaninka a gida, in ka yi noma kana da basiran noma, za ka iya ka ɗauka buhu ɗaya, buhu biyu ka je ka siyar ka biya ma kanka buƙata. Za ka iya ka ɗauka buhu ɗaya ka je ka sirfa ka zo a ci a gida saboda haka in noma ya yi yawa a gari ana iya samun sauƙin rayuwa, ana iya samun sauƙin daga abubuwa da dama, akan iya samu sauƙi daga yinwa, domin yunwa yayi yawa sosai a ƙasa ba wai ba a noman ba, wasu zarafi ne basu da shi, wasu ba su samu tallafi yan da za su yi su samu su tashi su fara noman ba. Wasu kuma rashin shawari ne daga iyaye, daga makaranta ko kuma daga wurare daban daban.

Wato abin da na gane daga wannan kalma shi ne halitta wato kaman abun da suna kasancewa tun farko wanda ba sai ta bi ta kamfani ba wanda ba sai ta buƙaci kaman na’urori daga kamfani ba wanda suna nna tun halittan ubangiji. Sukan iya kasancewa kaman kashin awaki, sukan iya kasancewa kaman abin da mutun zai iya yi, sukan iya kasancewa kaman abin da wani ko wata zai iya amfani da ƙarfinsa, amfani da basiransa, amfani da abun da yana nan tun halitta. Masu noma sukan iya amfani da kashin awaki, kai kashin kaji wato wannan suna nan halitta ne, saboda haka abun da na game game da wannan kalman halitta kenan kuma yana da dama, ana amfani da shi a wurare daban-daban.

E gaskiya using wancan ɓangaren noma zai taimako zance zai taimaka da dama domin abin da ya kasance a shekaru biyu zuwa ukun da suka wuce, zaka iya ka shuka amfani na gona, amfani kaman wake, kaman shinkafa, sai ka zo ka tarar ruwa ya ɗauke amfani bai samu ishashshen ruwa ba, bayan kuma shinkafa yana buƙatan ruwa da dama, wake dai kafin ya kai inda zai hure ya kasance cewa ya samu ishashshen ruwa. Amman in ruwan ya zo ya tsaya akan samu damuwa. Saboda haka duk abun da za a yi ya tsayar da wancan abubuwa ko ya kawo sauƙi ga tone tonen ƙasa ko rashin ruwa, shawarine na gaskiya ya kamata ayi shi. Na ba da goyan baya daga ɓangare na a nan na ce yana da muhimmanci sosai.

A ɓangaren mu ta nan noma irin na zamani, akan yi noman shinkafa. Ya ya kasance na zamani, wato in an yi amfani da na’ura wanda ake kira tracter, wato tracter nan shi kaman na’ura ne wanda yana nan kamar mota, yana rage ƙarfin aiki kuma yanayin aiki fiye da inda ƙarfin mutum zai yi. So ana iya using wancan a noman shinkafa, ana iya yinshi a noman gero, ana iya kuma yin shi a noman masara. in an yi kaftu, bayan kaftu tractor ɗin, za a shuka ko a yafa masaran a yafa shinkafa in masara ne za a shuka in an shuka a wancan ranan za a zo a yi feshi in anyi feshi wato maganin kashe ciyawa, ana kira me tabe kenan. So in an yi haka za a jira wasu lokaci da yake noman zamani ne in an masaran ko shinkafan ya tashi, ya fara neman yin azara, za a yi masa feshin ciyawa. Feshin ciyawan nan ciyawa ne kaɗai zai kashe ba zai kashe amfanin gonan ba, ba zai kashe masaran ko shinkafan ba. yanayin inda ake noman zamani kenan a wannan wuraren namu.

E to daman a gaskiya in dai za a samu wacan daman ba za a haɗa shi da wanda muka saba ba. Mai nake nufi? Noman zamani da kuma noman da ake amfanin da ƙarfi a yi shi, wato noman kwanakin baya kenan. Abubuwa na canzawa, haka kuma ta fannin noma, ta ɓangaren noma abu na canzawa, Saboda haka noma amfani da na’ura ya fi sauƙi, noma amfani da naura yafi yin aikin da yawa a guntun lokaci. Noma amfani da na’ura ya fi sa manomai ya samu amfanin gona. Saboda haka duk da dai za ka buƙaci kuɗi ne ka yi wancan, amma gaskiya noman zamani yana da inganci da yawa. Noman zamani in za a samu daman ya fi noman gargajiya, domin noman gargajiya gaskiya kana yi zai ba ka wahala za ka gaji sosai.